Yana nu nar za awayar tini cikin gidansa ko kuma asa domin hana yaɗuwar cu tan kobid naitin sarkewan nim fashi bayan haka za a ɗauki mutun a kaishi a ware masa waje na tsawon kwana daga lokacin da aka wannan cutan cutan ta bayyana bayan haka se aje ayi masa gwaji na wannan cuta idan akai gwaji wannan cutan aka gane cewa cu cutan ta bayyana agaresa se a ɗauke shi a killace shi a ɗaki ko kuma a ɗaki cikin asibiti bin kar cutar ta yaɗu bayan haka se a ɗauki mataki me tsanani agaresa ba a buƙatan ko wani bawa ko kuma kowani mutun yadunga zuwa gurin da yake domin ana buƙatan shine shi kaɗai a ɗakin bayannan koda abinci za a kai masa ana buƙatan wanda ze kai masa ci yay amfani da kaya na kariya kamar face mask wato takum kumi banda ta kumkumi in ana buƙatan yasa kaya na kariya ko ashe irin riga na leda bayannan ana buƙatar mutun yakasance ze kai masa abinci abincin da za a kai masa kai masa shi cikin ɗakin da yake idan so samu ne ana buƙatan mutun yakasance ciki ɗakin dayake ciki ɗakin dayake waton gurin zagawa watan banɗaki watan banɗakin da ake buƙata ana buƙatan inso samune asamu banɗaki wanda yake da abin tsuguno aƙasa bayan haka ana buƙatan wanda ke da wannan cu tan idan amfahimci cewan cuta yana jikinsa ba'abuƙatan ko mai yadunga taɓawa irin yanda al'umma zasu taɓa duk wani abu da yayi amfani dashi ana buƙatan a ɗaukeshi asashi acikin abin da ake bashi shara ko wani abu amma rufaffe sabida ba'abuƙatun yadunga taɓan abun mutane zasu fani dashi domin yaɗuwar cu

Cutar ebola wato ebola virus cut ane wanda take yaɗuwa ta hanyoyi da yawa. Hanya na ɗaya kaman mu'amala da tare da wanda ke da cutan, ko kuma shaƙan numfashi kamar yanda wanda ke da cutan yake ko kuma ya fitrda wani abu wanda yake amfani da shi a cikin jikinsa yakansa cutan ya kasance ya shiga cikin jikin mutum waton shi wannan cutan virus ne shi waton shi ba ka iya ganin shi da idonka ba ka iya ganin shi cikin wani abu face sai an yi amfani da na'ura na bature wanda a ke amfani da shi a cikin ɗakin bincike na asibitici da sauran gurare na yin bincike a harkar lafiya. waton wannan cutan ebola ɗin nan cuta ce wadda take yaɗuwa ta hanyar guda ɗaya ta farko. Hanya na ɗaya na farko yin amfani da mai cutan ke yi da shi ke amfani da shi ko kuma shiga inda mai cutan yake wanda ba ai amfani da kayan kariya ba kamar takunkumi na hanci kamar takalmi mai rufi kamar hula wadda ake rufe kai na masu harkar lafiya kamar riga na masu harkar lafiya wadda suke rufe jikinsu ko da abinci za a kaiwa mutum mara lafiyan ba a buƙatar mutum ya shiga ba tare kayan kare lafiya ba waton hanyoyin da ake gane cutan, cutan tana bayyana ta hanyar bayyanar da zazzaɓi mai zafi, ciwon kai, ciwon ciki tare da amai da gudawa duk mai wannan cutan yakan kasance yana fama da mura a cikin hancinsa domin yakan fitar da cutar shi ma ta hanyar atisahwa da sauransu. cutan duk wanda ya kamu da cutan ana buƙatan a killace shi inda babu al'umma. sosai saboda al'umma za su iya ɗaukan cutan nan cikin ƙanƙanin lokaci, cutan kuma yana nuni ne daga lokacin da mutum ya ɗauka zuwa minti talatin awa biyu daga kamuwa da cutan wato cuytan yana da matuƙan illa ga al'umma ko da mutum ya mutu ana buƙatan in za rufe shi ma'aikatan lafiya su zo da kayayyakin su su rufe jikinsu.

Bandeji ne wanda ake amfani da shi gurin ɗaure ciwo ko kuma ɗaure ƙafa ko kuma ɗaure hannu. kokuma ɗaure wani abu dai wanda ya shafi ƙashi ko kuma ciwo da aka ji sa. wao wannan bandeji ana amfani da shi ne ga al'umman da suka samu targaɗe ko kuma suka samu karaya. masu aiki da shi masu aikin ƙashia cikin asibitoci sun fiamfani da shi kamar idan mutum ya samu karaya ko kuma targaɗe idan mutum ya sami targaɗe akan gyara ƙashin nashi a mammatsa mashi a mammatsa mashi a gyara maganin da za shafa mashi, idan aka gama matsa mashi a ka shafa maganin da a safa mashi sai a zo a ɗaure ƙafan ko kuma a ɗaure hannun na shi idan aka aure ƙafan na shi ko kuma ak ɗaure hannun na sa sannan sai a tabbatar da cewa sai ya yi wasu kwanaki ko kuma ya yi wasu awowi kafin a kwance wato wannna bandeji ana amfani da shi wato ga al'umma da suke da cuta na sikila, cuta na sikila domin akan ɗaure masu hannu in sun ce yana ciwo, akan ɗaure masu ƙafa in sun ce tana ciwo sabida har lokacin da wannan gurin da yake musu ciwo zai daina. Ga mutane kuma wanda suka ji ciwo, akan yi amfani da shi idan ka gama wanke ciwon aka rufe sai a ɗakko wannan bandeji mai talewan, idan aka ɗakko wannan bandeji mai talewan sai a tale shi sai a dinga ratsa shi a na ratsa shi ana ratsa shi har a gama ɗaure gurin da aka yi wannan wankin ciwon. wannan bandejin kuma ana yin amfani da shi ga al'ummar da suke yin training irin ƙwallon ƙafa da sauransu, domin sukan ɗaure ƙafansu kar mutum ya dinga samun saki ga wannan ƙafan na shi ko kuma wannan wannan abun da ke kawo mishi ciwon jiki idan sun gama wannan ƙwallon ƙafa ko kuma ƙwallon hannu ko kuma sauransu ana amfani da shi a wurare vda ywa. na farko na ce ana amfani da shi a asibiti domin ɗaure ƙafa ga wanda suka karye ko kuma wanda suke da targaɗe, ana amfani da shi ga al'umma kuma wanda suke da cuta na sikila domin asamu a ɗaure musu har gurin ya ɗauka ya daina muwa wannan ciwon nan.

Wato elbow dislocation na nufin ƙasusuwa ne sukan fita da nau; in da suke a jikin mutum ba tare ba tare da sanin mutum ba ko kuma tare da sanin mutum. Shi wato wannan nau'o'in da ake magana na rabuwan ƙashi ko gocewan ƙashi daga inda yake yana faruwa ne idan aka samu Haɗari mai ƙarfi ko kuma wanda bai da ƙarfi ko kuma irin mutanen da suke wasanni irin nan motsa jiki mai sauƙin akan same shi ta hanyar rashin karewa idan aka same shi ta hanyar rashin karewa gyaran shi mai sauƙi ne sabida za a iya gyara shi ba tare da an yi wahalar da wannan wanda ya samu wannan nau'i ba na biyu ana samun shi tare da karaya, idan aka same shi tare da karaya. wannan dole sai an zo an gyara karayan. Idan aka gyar karayan ƙashin sannan sai a zo a haɗa idan aka haɗa sannan sai a samu nau'i mai kyau. wato wannan loke wannan elbow dislocation ɗin nan a Hausa yana nufin rabuwan ƙashi daga inda yake, asal; in in da yake, ana samun shi ta ɗangaren targaɗe ko kuma karaya ko kuma mutum ya faɗi a lokacin da yake gudu ko kuma yake yin wani nau'i na wasannin hannu ko kuma wasan ƙwallo wattan shi wannan nau'i na rabuwan ƙashin nan yana faruwa a wurare da yawa. Haɗari na mota haɗari na mashin haɗari na keke haɗari da ake samun shi a cikin inda ake yin wasannin ƙwallo ko kuma inda ake yin wasnnin motsa jiki na al'umma wato ana samun sauƙinsa idan aka ɗauki mataki da wuri-wuri matakin da ake ɗauka da wuri-wuri idan aka gane mutum yana da matsalan nan sai a je gurin mai gyaran, idan aka je gurin mai gyara sai ya mammatsa ya mammatsa ya gane ina ne yake da matsalan sai ya gyara idan ya gra ɗin sai ya tabbatar da cewa ba za ai amfani da abun nan sosai ba sai ya kai wani lokaci awanni kwanaki ko kuma satittika. Akwai na karyewa akwai wanda ba na karyewa ba. shi ƙashi ne yakan fita daga inda yake sannan ya samu wani guri wanda bai

Waton Emergency evaluation ɗin nan wata hanya ce wanda ake samun gaggawa domin kore wani matsala da ke faruwa a cikin al'umma ko kuma a cikin asibitoci ko kuma a cikin kamfanoni saboda kar a sami matsaloli da zai kai ga halakan al'umma shi inda ake gane wannan hanyoyin muna da su da yawa akwai exit way in da zaka gudu saboda kar a samu matsala na gobara ya kashe mutane kamar a cikin kitchen ɗin ka in da ake ɗakin girki ko kuma acikin kamfani in da ake amfani da man fetur ko kuma inda ake amfani da diesel akwai kuma hanya da ake maƙale wannan abubuwan kamar ace abun kashe wuta bokiti ne a cikin ƙasa bokiti ne za a sa ƙasa a ciki domin kashe gobara idan ya zo da wuri-wuri Akan samu kuma a cikin gurin akan sami kamar First aid box wato taimakon gaggawa idan mutum ya yanke ko kuma idan mutum ya samu matsala na jin ciwo sai ya je wannan cikin akwatin na gaggawa akwai kuma in da ake maƙale abun kashe wuta wanda ake amfani da shi na hannu wanda za ka gani kamar farin abu ne a ciki sabida a akashe wuta idan ya faru sabida kar a sami wannan matsalan da yawa akwai kuma in da za ka gani a cikin kitchen ɗin ka ne sai ka ɗakko wani abu kamay ƙyalle idan ka ga wuta ta tashi sai ka ɗaure ƙyallen a jiki ko kuma ka ka jefa ƙyallen a ciki saboda ya kashe wutan da wuri kar a samu matsala. Ana amfani da shi a ɗakunan bincike na makarantu saboda ana amfani da wau nau'o'i na chemical saboda kar wuta ya kama idan wutan ya kama ana somn a kashe shi da wuri-wuri bayan haka idan aka samu wannan abun ana buƙatar mutum ya kasance cikin shiri idan ya shiga cikin ɗakin bincike shi ne ake so mutum ya sa wani abu da ake kira da suna rigan kariya farin riga ne wanda ake sawa sai kuma ya sa safan hannu sabida kar abin ya ƙona shi idan wannan matsalan ya faru ba tsahin chemical ɗin kar ya zo ya ƙona shi a hannunsa ana sa face mask a hanci wato takunkumi sabida kar a sami wannan abun ya shiganmai hanci ko kuma ya shin mai inda bai dace ba ko bakinshi doka a cikin wannan abun ana ajiye shi ne a waje saboda kar a samu matsalan shiga gurin da kar a samu matsalan shiga da za aje a nemi taimakon gaggawa.

Taimakon gaggawa a kan ƙuna ƙuna ya kasu kashi uku ne akwai ƙunan da ya shiga jikin mutu ba da yawa ba akwai ƙunan da ya shiga cikin fatan mutum da yawa akwai ƙunan da ya shiga cikin jikin mutum sosai. Na farko ƙunan farko ana amfani da ruwan sanyi za ka je ka kunna fanfonka, idan ka kunna fankonka sai ka sa hannun naka kana jujjuya shi ko kuma kana jujjuya hannun da ka samu ciwon Na ƙunan ka na jujjuya shi na ytsawon minti ɗaya biyu uku huɗu na tsawon minti sha biyar. Idan ka gama da wannan abin sai ka ciro hannun naka sai ka ɗauke shi sai ka je ka shafa wani abu wanda zai busarda wannan abun saboda ba a buƙatar wani datti ko wani abu ya zo ya hau kan gurin. Na biyu ƙuna wanda ya ɗan shiga ciki. Wanda ya ɗan shiga cikin nan, akan ɗauko shi ne a je a ɗan duba a gani shin ya shin ya shiga ciki ko bai shiga ciki ba, idan ya shiga cin sai a je ayi wani abu da ake kira da suna dressing idan a kai dressing ɗin cuwon nan sai a sa wani badeji a sama a ɗan goga wani abu da ake kira suna penicelline idan aka goga wannan penicilline ɗin sai a basshi ya ɗan kwana ɗaya ko kwana biyu sai a dinga wanke shi. bayan kwana ɗaya ko kwana biyu. Idan ƙunan ya kai da yawa sosai sai an je asibiti, idan aka je asibiti, sai a wanke idan aka wanke ɗin sai a sa mai magani sai kuma a ba shi maganin da zai sha sabida kar wannan abin ya girma fiye da yadda ake zato, sai kuma doka idan an samu wannan ƙunan ba a so mutum ya ɗauki ƙanƙara ya sa a wannan ƙunar saboda ƙunan nan baya son wannan ƙanƙarar da ake sawa saboda zai iya ba da wani matsala a jikin sa. wato ƙuna ana iya gyara shi idan bai shiga can ciki ba idan abun ya zube ma da wuri-wuri sai ka sa wani abu ka goge wannan abun mai zafi da ya zuba a hannun naka ko a jikin ƙafan naka idan ka goge shi sai ka je gurin da za ka wanke idan ka wanke sai ka tsaida hannun naka ko ƙafan naka a haka har ya sha iska. Sabida ba a buƙatan wani ƙanƙara ko wani abu da za ai amfani da shi wanda ba wannan taimakon gaggawa na farko ba a kan ƙuna.

Hanyoyin da za ka fahinci karyewar ƙashi a jikin mutum hanya na farko ƙashi yakan ƙashi yakan fita ne a jikin inda yake ga alhaki da ruƙonsa. Na farko za ka samu kumburi a hannu ko ƙafa na biyu za ka samu canjin launin fatar gurin na uku za ka iya samun ƙashi ya fita daga inda ya ke sai a samu mutum ba zai iya motsi da jikinsa ba ba zai iya motsi da jikinsa ba daga wurin da ya samu matsalar zuwa wurin da bai samu matsalar ba. Na uku mutum ba zai iya tafiya ba ko ya rarrafa ya je wani guri sabida wannan ƙashin ya riga ya ya karye sai an gyra sannan a samu maslaha. na biyar daga ciki mutum zai kasance yana jin zafi ko a ce zugi a inda ya samu wannan matsalar na shida fitan ƙashi daga cikin fata zai iya bulluƙowa daga cikin namansa nan ma za ka iya fahimta idan an samu wannan matsala za a iya maida shi kafin a je ko kuma asamu kwali sai a ɗaure in da ya samu matsalar nan idan aka ɗaure inda ya samu matsalar sai a kai shi in da za ai gyaran sabidda wannan matsalar babba ne. Sai kuma idan ƙashi ya fita daga in da yake ko kuma ace ƙashi ya rabu daga inda yake ko kuma daga inda idon ƙafa yake ko kuma idon hannu za a iya samun gullewa ko kuma a samu ƙashin ya goce daga inda yake shi ma wannan yana cikin wannan hanyoyin da za a gane ƙashi ya fita daga inda yake wato karewan ƙashi ko kuma fitan ƙashi daga in da yake idan ƙashi ya samu wannan matsalar shi ma akan ɗauki ƙafar mutum ko kuma hannun mutum a riƙe sannan a ɗauke shi in da za a taimaka ma shi taimakon gaggawa. Waton karywean ƙashi yana da babban matsala a harkan lafiya domin yakan hana mutum yai motsi yajkan sa ƙafan mutum ko jikin mutum ya kumbura yakan sa mutum ya shiga cikin raɗaɗi na zafin ƙashi domin an samo matsala daga cinyansa karyewan ƙashi shi ne wannan in da ake

shi na kowane ɓangare a jikin mutum a cikin harkar lafiya na asibiti asibiti za a shiga idan asibita akwai ɓangarori da yawa da ake yin bincike ga baki ɗaya na farko za a iya shiga Lab idan aka shiga Lab Lab ɗin da za a shiga za a ɗiba jinin mutum, idan aka ɗiba jinin mutum sai aje a gwada mashi na farko gwajin da za ai na jina a cikin jikin mutum na farko za a iya gwada mai abin da ake kira da suna za a gwada mishi geno type ɗin shi wato genotype ɗin shi zai iya kasancewa AA ne ko AS ne ko SS ne na farko zai iya zama sikila ne ko ba sila ba ko kuma carrier na biyu za a iya gwada mashi abinda ake kira da suna Malaria idan aka gwada mashi malarian shi a gane cewa yana da zabbabin malaria ko babe na uku za a iya gwada mashi blood group ɗin shi a gane cewa A negative ne ko A positive ne ko B negative ko B positive ne da sauransu. Na uku a cikin jini za a iya gwada mashi cutar typoid a gani ko yana da typoid ko ba ya da shi na biyar a cikin jini za a iya gwada mashi cutan da ake kira da suna siga. za a iya gwadwa a gani siganshi ya yi hawa sama ko yayi ƙasa na biyu na cikin Lab ɗin dai za a iya amfani da fitsarinsa a fitsarinshi za aiya gwada mishi urea urean nan a gane cewa urean shi akwai matsala ko babu na huɗu a ciki za a iya gwada mai protain ɗin shi a cikin lab ɗin idan an gwada mashi a gani akwai matsala ko babu ɓangaren xray za a je a ɗauki mutum akai shi ɗakin da za a mai x ray, x ray za a bincika a gani dukkan sannan jikinshi na ɓangaren ƙashinshi da sauransu akwai matsala ko babu idan aka gwada aka gani da matsala ko babu sai a ci gaba da bincike za a iya ɗaukan shi a akai shi ai mashi wani scanning, ai mai scanning ɗin cikinshi da sauransu a fahimci cewa a kwai matsala a cikin shi ko babu da sauransu akwai kuma hanyoyi da ake bi ai gwaje-gwajen nan wanda ba sai an ɗebi jinin mutum da yawa ba sai aje ko da hannun mutum za a iya wa mutum gwajin jini da huda hannun mutum, idan aka huda hannun mutum sai a fahimci cewa za a gane cewa yana da cutan ciwon hanta ko baya da shi. Cutan ciwon hanta ya danganta muna da gwaji ya hypotitis A muna da B muna da na C. za a iya mishi ta ɓangaren medical chekup da ake magana akai gwaji ne za a yi na jiki ga baki ɗaya na cikin Lab ne ko kuma na cikin inda ake scanning ne ko kuma inda ake x ray.

Gwaje gwaje da suke da amfani a lafiyance a jikin mutum wanda mutum ya kamata ya yi su saboda wasu abubuwa na rashin lafiya na farko mutum ya kamata aya je a ɗibi jininshi ya je aimai gwaji kamar haka, idan aka ɗebi jininka ya kamata a je a gwada maka genotype ɗinka ka gane sikila ne kai ko ba sikila be ne, normal ne kai ko ba normal ba ne carrier ne kai ko ba carrier ba. Na biyu ana son a gane blood group ɗin ka A negative cewa kana A negative ne kai ko A positive da sauranu. na uku ana son a gwada ma malarianka da typoid saboda ba a buƙatan Ana buƙatar a gane lafiyan nanka a nan wajen saboda cutan nan yana da matuƙar matsala na biyar ana buƙatan a gwada siganka a gani shin siganka ya yi sama ne ko ya yi ƙasa saboda yana da matuƙar matsala shima. sai na gaba ya kamata mutum ya gwada ciwon hantansa wanda ake cewa hypertitis sabida a gane cewa yana fama da matsalar hanta ko bai fama da matsalan hanta. Na biyar yana da kyau mutum ya je ya ɗi ba fitsarin sa a gwada shi a gani urean da ke cikin shi da proton da ke jikin shi ya yi dai dai ko bai yi dai dai ba, ya yi yawa ko bai yi yawa ba. sai ana buƙatan, mutum ya je ai mai gwaji wanda ake yi na screening ɗin Xray a gane cewa ƙasusuwansa da sauran abubuwan jikinsa da ya safi ƙashin ƙirjinsa da ƙashin da ba na ƙirjinsa ba ba na bayansa da wanda ba na bayansa ba a gane yana da matsala ko baya da matsala shi ma yana ɗaya daga cikin abinda ake buƙata a gane yana da matsala ko baya da matsala sai kuma ana buƙatan mutum ya je ya gwada cutan da ake kira da suna cutan da ke karya garkuwan jiki watan cutan ƙanjamau ke nan. Saboda ya fahimci cewa akwaita ko babu kar ya zo ya ba shi matsa a cikin rayuwansa. Ana buƙatan mutum yai gwaji da ake kira da suna mutum yai gwaji da ake kira da suna gwajin gwajin hypotensive ko ba hypotensive ba a jikinsa.

Hanyoyi ko kuma yanda za ka kare kanka da cutan ciwo mai karya garkuwan jiki watan ƙanjamau na farko duk lokacin da zaka je yin amfani da abunda zaka yi yanke ƙumban ka ya kasance ka sai sabo kuma ya kasance kai ne zaka fara amfani da shi kamar siyar reza kaman siyan abin yanke ƙumba kaman siyan abinda zaka ƙanƙare ƙumban ka ko kuma in na kanne kana amfani dashi ka tabbatar ka dafa shi bayan gama amfani da shi sabida wurin ɗaukar cutar ƙanjamau yanda zaka ƙara amfani da shi, sai ka tabbata ka ƙona shi ko kuma ka dafa shi sabida koran wannan duk wani cuta dake jikin shi sai kuma idan mutum zai yi jima'i yakamata ya ɗauko wani abu da ake kira suna balan-balan wanda suke ce mai kondom ye amfani dashi sabida kar ya sami wannan cuta idan kaje asibiti za ai maka allura ka kasance alluran da aka ɗakko za ai maka amfani dashi sabo ne ba tsoho bane sabida yin amfani da wanda wani ye amfani dashi yana kawo cutan ƙanjamau sai kuma du lokacin da ka shiga guri da ake amfani dashi na mutane da al'umma kaga inda suke amfani dashi beyi maka ba to ka canza guri sabida zaka iya amfani da takardan da ake goge jiki dashi idan an gama amfani da bayan gari ka shafa ma kanka a lokacin da ka ke da wani ci ciwo a jikin ka za'a iya samun wannan cutan sai mutum ya kiyaye shi sabida wannan matsalan sai kuma du lokacin da kaga allura ko kuma wani abu wanda zai iya shiga jikin ka ya baka matsala kai ƙoƙari ka ɗauke shi sabida kayya zo mai wannan cutan ya taɓa wannan abun yanda ake kariya daga wannan cuta na cuta mai karya garkuwan jiki haka akeyi ta ɓangaran cutan goloriya da sauran cututtuka na irin su hepatitis da sauran su ana buƙatan mutun duk lokacin da zai amfani da wani abu wanda zai amfani dashi a jikin shi wanda zai yanka jikin shi ko kuma wanda zai amfani da shi na ɓangaren harkan lafiyan sa kasance ya ɗakko abu sabo ne ba tsoho ba sabida tsohon abu ko kuma yin amfani da wani abu wanda wani ye amfani dashi ya kan kawo wannan cutan masamman idan aka ce abun nan ƙarfe ne ko kuma wani abune wanda yake da kaifi wanda za'a iya yanka abu ko wuƙa da sauran su.

Hanyan da zaka fahimci ko hanyan da zaka samu ka sanar da akwai wani abu mai suna gobara ko kuma wani matsala acikin hotel ko kuma gurin zama inda kake tunanin cewa akwai cigaba na farko; idan kana cikin hotel ko kuma kana cikin guri inda ake ƙayyajewa inda mutane zasu zauna akwai gurare da yawa zaka gani in ka shiga gurin a cikin ɗakin ka akwai wani danja da ake dannawa ko kuma zaka iya buga shi da hannun ka sabida ye ƙararrawa ye ƙara a gane matsala ne acikin wannan ɗakin na biyu; acikin ɗakin ba'a buƙatan ka buɗe windo ko kuma ka rufe windo sabida ka samu ka gudu sabida shima babban matsala ne na uku; a ko wanne ƙofan ɗaki daga cikin inda kake zaka iya zuwa gani an sagale wani abu ko kuma ansa wani abu abun kunna wuta da kashewa zaka iya taɓawa, idan ka taɓa zai bada ƙararrawa mai ƙarfi sabida a gane cewa akwai matsala a inda mutun yake kuma zai nuna inda mutun yake akwai kuma inda suke sagale wani abu da ake kira da suna taimakon gaggawa mai kamar fire extinguisher ake ce mishi a a turance, amma a hausan ce taimakon gaggawa ne wanda zaka wani abune da ake kira da suna sinadari ne kaman gari ne a ciki zaka fesa sabida wutan ya mutu da wuri um akwai kuma inda zakai gudu ne kazo reception ko kuma ka zo reception sai ka gaya ma wanda suke zaune a gurin akwai matsala a ɗaki ka za ko kuma a kwai wayan kira a cikin ɗakin sai ka ɗauka ka danna ka faɗi numban da kake ai sauri a kawo maka taimakon gaggawa akwai kuma wanda suke amfani da ƙararrawa wanda ake jawo shi kaman igiya zai yi ƙara idan ye ƙara zai sanar da ina ne akwai wannan matsalan sabida a samu a ce ca rayuwa da yawa akwai kuma numbobi da ake sawa na kiran mutane ƴan kwana-kwana ma'ai kata wanda zasu zo idan suka zo sai su tattara bayanai sai su zo gurin da aka kira su sabida suna da numbobi a ko ina suna da jami'ai masu kula da harkan lafiyan al'umma a duk wani hotel ko kuma gidan zama akwai inda ake danna wannan ƙararrawan da zaiyi ƙara sabida a gane wannan matsalan.

Yanda cutan covid-19 ta ke bada matsala a jikin mutun na farko, mutun zai zamto yana fama da mura mai tsanani yana fama da zazzaɓi mai tsanani zazzaɓi mai tsananin nan idan aka fahimci zazzaɓi mai tsanani ne wato yayi ma jikin shi illa kenan yakan sa mutun kuma ya mutu mutuwan kuma da zaiyi zai shafi al'umman da suke tare dashi sabida ya cutar da jikin shi kuma ya cutar da al'ummar da suke tare dashi sabida iskan da suke shaƙa tare shima shi ke shaƙa tare yana sa mutun ya zamo yana tari, tarin da babu ƙaƙƙautawa yana ƙaƙƙau.. babu ƙaƙƙautawa domin zai kasance huhun shi da sauran abubuwan da suke jikin sa zai kasance yana bada matsala ga baki ɗaya a jikin sa sai kuma yana Sa mutum ya kasance ya rasa hayyacin shi ya fita hayyacin shi sabida zai kasance yau ciwo gobe ciwo jibi ciwo a rasa mai ke damun sa sai anyi gwaji za'a fahimta shi kuma wannan covid-19 ɗin nan yana sa numfashi ya sarƙe a gane a kasa gane mutum meke damun shi a kasa ganewa shin namoniya ne ko kuma Asma ne da sauran su, cututtuka dai masu sarƙe numfashi mutun zai dunga numfashi sama-sama a rasa gane me yake damun shi yayi affecting ɗin cikin huhun shi yayi affecting ɗin cikin jinin shi ka ga ya ɓata mishi gangan jikin shi, mutum zai rame kuma tamkar mutum yana fama da cuta wanda ba'a san daga inda ta ke ba sabida shi wannan cutan da yake jikin sa virus ne ba'a ganin sa sai anyi gwaji ana buƙatan kuma mutum idan ya kamu da cutan nan ya kasance dikkannin wani abu dake jikin sa dikkan wani abu da yake jikin sa ya kasance ga baki ɗaya babu wani matsala aciki fa ce matsalan da ake buƙatar a kauda domin cutan nan yana sa mutum ya kasance bashi da lafiya na lokaci da yawa lokaci da dama kuma a rasa gane mene ke damun mutun a jikin sa, wato covid-19 ɗin nan yana da matsala matuƙa matuƙar matsala a jikin mutun ɗan adam, da sauran al'umma baki ɗaya

Cutar covid-19 yana ma huhu illa ta hanyan shaƙan numfashi cikin maƙogoro wanda ke kaiwa cikin huhu watan matsalolin dake faruwa aciki shi ne ya kansa mutun ya kasance cikin huhun sa zai zama ya tottoshe kuma ya kan jawo majina tare da jini a ciki ya kan kawo wasu cututtuka da suke shiga ciki kamar irin su virus ɗin da ake magana kamar na korona virus shi ne ake kira da covid-19 ɗin ya kan sa huhu ya kasance yana nauyi a lokacin da numfashi ake jan shi ko kuma ake sauke numfashi ƙwayoyin cuta su kan kasance suna cikin huhun a ciki a dawwame domin sune suke sa numfashi ya kasance yana nauyi illoli da suke ciki wannan huhu da aka jaa numfashi wanda ya kai ma wanda ya kai ta cikin maƙogoro sune koda mutun ya warke zai kasance jan numfashin sa zai kasance yana ja ne da ƙarfi amma kuma baya sauka yanda ya dace waton ƙwayoyin cutan ya kan sa mutum ya kasance koda ya warke jikin sa zai zama yana ciwo da nauyin jiki da sauran abubuwan da mutun ke yi dan yana fama da cuta yana matuƙar jan lokaci kafun mutun ya kasance ya warke daga wannan cutan shi watan ƙwayan cutan idan ya shiga cikin huhu akwai wasu abubuwa da suke ciki kamar a ce balan-balan ne yana da huje-huje toh wannan majinan dake sarƙewa a ciki watan da yake sa nauyin tamkar yanda shuta da ake kira na sarƙewan numfashi mai suna namoniya ko kuma asma yana yin abune tamkar wannan asman nan ko kuma namoniyan nan amma shi matsalan sa akwai jini-jini a cikin wannan akwai jini-jini a cikin wannan majinan da ya fitar dashi ko kuma iskan da yake ja zai kasance akwai nauyi dab dalilin wannan ƙwayoyin cutan nan da suka sarƙe shi a cikin wannan huhun da ake bayani akan sa.

Antibiotic magunguna ne wanda aka samo su daga inda ake kira da suna biotic watan su magunguna ne wanda suke kashe bacteria ƙwayoyin bacteria dik inda akace antibiotic ana nufin hanya ne wanda ake kashe cutan bac.. teria sabida kar su yaɗu ko kuma suke kashe su ga baki ɗaya watan wannan antibiotic ɗin nan magani ne wanda yake kashe bac teria kaɗai banda virus su watan cututtukan da suke kashewa wanda bacteria ya yaɗar dashi sune ake magana ake kira da suna antibiotic antibiotic an samo shi ta ɓangarori kamar guda biyu an samo shi ta wani ɓangare da ake kira da suna pennicilium pennicilium shima antibiotic ne wanda ke kashe bacteria sai kuma strophtomycine strophtomycine shima wani anti biotic ne wanda aka samo shi da daɗewa ta dalilin shi ake kashe bacteria antibiotic da ake bayani akan su su ne magani ne wanda suke hana bac teria yaɗuwa a cikin jikin ɗan adam wasu kuma daga cikin antibiotic ɗin su kuma suna hana bacteria ne su kasance sun yaɗu da yawa ba kashewa suke ba gaba ɗaya suna kore wasu daga ci kin bacteria a cikin jikin ɗan adam watan shi wannan bacteria ɗin shi ne suke kira da suna biotic shi kuma anti bac teria, shi ne ake kira da suna antibiotic wato shi yana kashe ƙwayoyin cu ta ne na bacteria ban da virus ba zai kashe cuta da ake kira da suna virus ba ƙwayoyin cutan virus ba zai kashe shi ba, amma kuma ƙwayoyin bacteria zai kashe shi sabida magani ne wanda zai kashe bacteria ko kuma ya kashe kaifin bacteria watan antibiotic yana da am fani matuƙa a jikin mutun magungunan da ake amfani dasu pennicilium sune na farko-farkon antibiotic da strephtomycine sune na farko-farkon antibiotic da ake dasu sauran bacteria da ake dasu sun banbanta sabida shi yana ƙara yaɗuwa ne a ko wane lokaci muna da septrin muna da muna da septrin muna da sep triazone muna da sauran magunguna da ake kira da suna antibiotic suna kashe bacteria ne ba virus ba.

Tari tari wata cuta ne wanda ta ke fitar da datti hanyan fitar da iska ko na ruwa ko kuma fitar da ƙura da ya shiga cikin hanyoyin da ake samun tari ya faru shi ne tari tana faruwa ne a lokacin da wani abu ya shiga ta cikin maƙogoro ya shiga cikin huhun mutun tari yakan fito ne ta hanyar yin sa domin fitar da cutan da ya shiga ta hanyan iska ko kuma ta hanyan ƙura ko kuma ta hanyan hayaƙi da yake shiga cikin huhun ana yin tari ne domin fitar da wani sabon abu da ya shiga cikin jikin mutun ta hanyan iskan dake ɗauka ya kai ma ma ƙogoro sannan ya ije ma tari ya kan fito ne a lokacin da tsokokin ji kin dake tsokokin dake cikin ƙirji suka bada dama ga ƙwaƙwalwa ya nunad da akwai wani abu da yake ciki wanda ba'a buƙatan sa tari yana samuwa ne a lokacin da mutun ke buƙatan ɗan iska mai kyau ya fitar da mara kyau, idan yaja iska mai kyau sai ya fitar da mara kyau a lokacin da yaja iska mai kyau sai mara kyau ya fita domin fitar da wannan dattin da ke cikin kohun sa da kuma wannan hayaƙin dake cikin huhun sa tari akan fitar da ruwa a kan fitad da ƙura banda ana fitad da ruwa ana fitad da ƙura, ana fitad da ruwa ana fitad da ƙura ruwa ƙura hayaƙi da sauran su tari yakan samu ne a lokacin nama yake fitar a lokacin da namomin dake ci kin ƙirjin mutum ke buƙatan sassauci domin fitar da wani abu wanda yaje ciki wanda ba'a buƙatan sa tari ana yin sa ne domin samun maslaha a cikin huhu ko kuma a cikin ƙirjin ɗan adam sabida ana buƙatan tari na wani lokuta domin tarin yana bada dama a samu iska mai kyau a samu kyakkyawan iska a samu jin daɗi acikin jikin mutun.

Cutar ebola cutan ebola tana yaɗuwa ne ta hanyan shiga cikin jikin mutun ta hanyan shiga cikin jikin mutun ita wato cutar ebola tana shiga cikin jikin mutum ne ta hanyan da ta shiga cikin jikin mutum zata iya shiga kuma ta hanyan jinin mutun domin shiganta na far ko, tana fara yaɗuwa ne taje ta fa da yin ma immune system ɗin mutum illa wato sojojin da suke faɗa da ko wani cuta a jikin mutun illa domin idan taje tayi faɗa da wannan sai ta samu guri ta zauna bayan nan cutan ebola tana shiga cikin jikin mutum ne ta hanyoyi da yawa tana gama yaɗuwa ta cikin cikin tana gama yaɗuwa ta cikin jini sai taje tai illa ga wannan garkuwan jikin mutum idan ta gama illa ga garkuwan jikin mutum sai ta faɗo hanya ta sai taje ta taɓa ƙodan mutun idan ta taɓa ƙodan mutun sai ta taɓa sai ta taɓa liver mutun da ƙoda, in ta taɓa wa'innan abubuwan guda biyu sai taje ta fara fatattaka su, idan ta gama lalata su sai tai illa fiye da yanda mutun ke zato a wannan lamarin cutan bayan haka cutan tana samuwa ta hanyar da mutun idan yana mu'amala da mai irin cutan kamar mu'amala da mai ƙwayoyin cutan ko kuma mu'amala da dabbobi wanda suke ɗauke da cu tan, idan suna ɗauke da cutan mutun yakan kamu dashi ta hanyar mu'amala dashi idan yayi mu'amala da mai cutan zai iya samun cutan wato cutan tana yin faɗa da garkuwan jikin mutun bayan tana faɗa da garkuwan jikin mutun tana zuwa ta lalata ƙoda ta kuma lalata ma mutun hanta, idan ta gama sai tai ma mutun illan da ba'a taɓa tunani ba sai a ɗauka wani cuta ne, idan aka gama bayani akan wannan sai a gano cutan, idan aka fahimci cutan inda hali sai ai magana sai ai magana da masu harkan lafiya sai su zo su tafi da mutun domin gudun yaɗuwan cutan ga al'umma.

Yanda ake maganin syphilistis watan wannan magani da ake na syphil syphilistis ana amfani da mbab ban antibiotic ne, means magani wanda ke faɗa da cutan bacteria a jikin mutun kamar irin su pennicilium watan ana ma mutun al lura kala da yawa ya danganta da yanda cutan yake cikin jikin mutun kamar muna da magani da ake kira da suna antibiotic mai suna sephiazone injection za ai ma mutun shi na kwana uku ko kuma na kwana biyar ko kuma na kwana bakwai idan ba'a sami wannan ba za'a iya ma mutun allurar augmentin na kwana uku ko na kwana biyar domin a samu maslaha na kashe wannan cutan wato cutan nan yana da matuƙar matsala domin shi bacteria ne mai zaman kan shi idan bacterian yazo ko ya samu guri ye illa sosai sosai a jikin mutun idan ba an bi ta hanyan karɓan wannan allurar ba sauƙin shi zaiyi wuya da wurwuri ko kuma antibiotic ɗin da ake magana akan su muna da wanda za'a iya sha ta baki watan wanda za'a iya sha ta baki ba tare da allura ba kamar su ceproflaxcine kaman su amoxiciline ko kuma augmentine ɗin tablet domin a sami sauƙin cutan nan, amma mafi sauƙi hanya wanda za'a lalata cutan akashe cutan nan da sauri watan ai magance cu tan nan da sauri shi ne allura za'a yi shi dik bayan awa ashirin da huɗu za'a yi ƙwara ɗaya kamar a ce shi wannan sep phiazone ɗin, za ai ma mutun one gram na kwana ɗaya a ƙara one gram na kwana biyu har zuwa kwanaki biyar ko kuma kwana ki uku ko kuma kwanaki bakwai sai a zo a duba a ga cutan na nan ko baya nan, ana yi ana gwadawa ana yi ana gwadawa har sai an tabbatar da wannan cutan ya fita daga cikin jikin mutun watan wannan cutan yana da illa a jikin mutun bacteria ke kawo wannan cutan, wato ƙwayam cutan bacteria shi ke kawo wa shiyasa ake amfani da antibiotic shi ne maganin dake kashe bacteria anti biotic.

Yanda abinci mai gina jiki, da sauran abinciccika suke da tasiri a jikin ɗan adam yin amfani da wannan hanya shi ke kare mu daga cututtuka da yawa acikin al'umma na farko; abincin da muke ci da kuma sauran abubuwan da muke amfani dasu wanda suke kare mu daga cututtuka kuma suke bamu ƙarfi a jikin mu domin kar garkuwan jikin mu ya samu matsala na farko; ana buƙatan mutun ye amfani da abinci wanda ya ɗauki sinadarai dika wanda muke kira suna dikkan sinadarin abinci da muke dasu na muna da vitamin vitamin ɗin nan muna buƙatan vitamin c, vitamin c ɗin nan yana buƙatan lemu yana buƙatan lemu yana buƙatan ayaba yana buƙatan karas da sauran su, sai kuma kalan abincin da ake ci ana buƙatan ruwa ruwan nan shi ke amfani a jikin mutun domin zai sa abincin yay yanda ake buƙata, bayan haka ana buƙatan abincin nan da ake amfani dashi, kamar su kaman su protein protein ɗin da muke magana kaman su wake alayyahu da sauran abincin da suke sa jiki ya ginu um ana amfani da abinci wanda ke ɗauke da fruit kaman fruit da sauran su kamar sune zamu ce mangwaro da sauran su dai ga baki ɗaya ana buƙatan balance diet kenan a jikin mutun garkuwan jiki yana buƙatan vitamins yana buƙatan fats and oil yana buƙatan protein yana buƙatan vitamins and kuma yana buƙatan minerals minerals sune sukai contain suke ɗauke da wasu sinadarai wanda zasu hana cuta yazo ya taɓa mutun idan yana karɓan abinci mai kyau ko kuma yana karɓan abinci mai gina jiki ko kuma yana ƙarɓan abinci wanda yake da sinadarin vitamin c ko kuma yake da sinadarin vitamin D wanda ake amfani dashi wanda suke yasa jiki ya kasance bashi da wani matsala fa ce karɓan abinci da zai sa jikin sa ya zama babu wani matsla gare shi da sauran al'uma da suke amfani da abinci irin wannan shi ne ake bayani akan abinci, masu kare mutun daga cututtuka na zamani da kuma cututtuka da suke shiga jikin mutun.

Motsa sassan jiki ta kowane ɓangare a jikin ɗan'adam yana da matuƙar tasiri ga ɗan'adam ya dinga motsa jikin shi ta kowanne ɓangare misali motsa yatsun shi na hannayen sa motsa yatsun sa na ƙafafuwan sa motsa sassan jikin sa dake jikn gaɓoɓin sa domin motsi a kowani lokaci yakan kawo ma mutun sauƙi a cikin rayuwan sa da lafiyan sa domin lafiya tana buƙatar da dinga tarairayar ta domin kar a dinga samun matsala shi jijiyoyi da suke jikin mutun suna matuƙar san a dinga motsa su domin jini ya dinga bi yana amfani a kowani lokaci domin duk wanda ke amfani da jikin sa kowani lokaci zai kasance jinin sa ya warware yana amfani a kowani lokaci zai kasance cikin ƙoshin lafiya baya samun miskila a cikin harkan lafiyan sa duk wanda ke motsa jiki zai kasance yana jin daɗin jikin sa a duk lokacin da yazo zai amfani da jikin sa ba zai dinga jin nauyin jikin sa ba sabili da motsin jiki yana tafiya da motsin jini motsin gaɓoɓi yana tafiya da sarrafa naman dake jikin mutun zai kasance baya samun matsala domin zai sarrafa naman da ke jikin sa ba tare da yana jin zafi ba ba tare da yana jin wani iri a jikin sa ba da nauyin jiki na kowani ɓangare zai sa shi ya kasance cikin ciwo da kuma wani abu wanda zai sa ya dinga jin lafiyan sa na raguwa, motsa jiki yakan kore wasu cututtuka da suke ƙoƙarin shiga jikin mutun tamkar a ce masu hawan jini masu ciwon siga da sauran ciwuka da suke damun al'umma motsa jiki yana tafiya da jin daɗin jikin mutun a lokaci da yake sarrafa jikin sa ko ta wani ɓangare domin ko da ciwo mutun ya samu ya faɗi a ɓangaren shi zai kasance baya da wani matsala sosai kamar yanda wanda baya motsa jikin sa baya sarrafa jikin sa a rayuwar sa domin duk wanda ke motsa jikin sa yake sarrafa rayuwan sa ta ɓangarori da yawa zai kasance baya samun matsala kamar yanda wasu suke samun matsala da jikin su yanayin zamantakewan rayuwan lafiyan su.

Ƙwayan cutar COVID-19 wato Corona Virus, tana yaɗuwa ne ta hanyan ɗakko nunfashi zuwa cikin huhu, wato yana shiga ta cikin maƙogoro domin tafiya cikin jikin mutum. Watun hanyad da ake bi Corona Virus ta shiga jikin mjutum shine, yin amfani da numfashi watin iska yakan taho da wannan cutan da ake kira Corona Virus watin COVID-19 zuwa cikin hancin mutum zuwa cikin maƙogoron mutum had ya je zuwa cikin kuhun mutum, watin shi CORONA VIRUS an samo shi ne a cikin viruses da muka da su watyo ƙwayan cutar virus da muke da su a duniya wanda suke shiga cikin kuhun mutum sukan shiga cikin inda iska ke fita domin fitad da iska da shigad da iska idan mutum ya ɗauki iska zai shigar da shi sai ya shigar da shi tare da cutar gurin fitowa kuma ba zai fito tare da cutan ba sai ya maƙale a ciki cikin kuhun na sa da sauransu, ya toshe kafofi wanda suke fitar da iska, domin idan wannan cutan ya kama mutum zai kasance yana ɗauko numfashin shi da ƙyar, kuma yana fitar da numfashinshi da ƙyar, yana shigarwa da ƙyar, yana fitarwa da ƙyar domin wannan ƙwayan cutan nan na virus wato na COVID-19 ya shiga cikin jikin kuhun mutum. Watin wannan cutan da ake bayani akai me suna Corona Virus ko kuma COVID-19 virus ne ba bacteria bane domin akwai banbanci tsakanin bacteria, da virus. Virus, yakan shiga ne ta hanyan iska, ko kuma yakan shiga ne ta hanyan amfani da wani abu da wanda ke da irin cutan yake amfani da shi, idan yai amfani da shi, zai kasance ya kamu da wannan Hanyoyin da akew samunta ana samu ta Iska, ana samu ta amfani da abunda wanda ke da cutan yajke da shi, inda ake gano cutan a jikin mutum shine za'a ga mutum yana rama za'a ga mutum yana yawan tari amma kuma tarin bai fita yadda ake so domin zai sarƙe mishi numfashin sa domin numfashin ba zai fita yadda ake buƙata ba.

Idan mutum ya samu rauni a hannunsa a lokacin da yake training ɗinsa ko kuma lokacin da yake yin harkoki na motsa jiki ko kuma yin harkoki na harkan mayda da jikin su yana cikin ƙoshin lafiya shine. Za'a ɗauki hannun mutumin da yake fama da wannan cutan a farko kafi a je ko'ina kafin a tafi da asibiti na farko, idan mutum ya sami ciwon ne babu karaya a ciki sai dai yanke war ko kuma zuban jini ko kuma wani abu wanda ya danganta da haka, na farko, za'a ɗauko hannun na sa ne a sami audiga a danne da shi idana aka sami audiga aka danne da shi, sai a bi wannan audigan nan sai a ɗau ko bandejin da ake amfani da shi sai a naɗe hannun domin gudun kar jini ya dinga zuba, sabida shine abu na farko da ake amfani da shi. Abubuwan da ake amfani da su a gurin ana mafani da wani abu da ake kira da suna hydrogen ana amfani da spirit, ana kuma amfani da audiga, ana amfani da bandeji, domin kar a samu gudana na jini. Idan kuma mutum ya samu matsalan nan harda karaya a ciki, za'a sami bandejinne a ɗaure inda jini ke zuba, sai kuma a sami kwali, da bandejin sai a ɗaure inda karayan yake, sabida a kai shi cikin anbulan, idan an kai shi cikin anbulance ɗin sai akai shi inda asalin za ai mishi ahhhh maganin wannan abin Akan hanyan ana amfani da bandeji domin kar wani matsala ya shiga ciki kuma kar wani matsala ya auka ciki, ana gudun kar cutan da ake kira da sune teternus ya shiga cikin jikin ciwon nasa. Ana gudun kar wani abu wanda yake ɗauke da rashin,,,wai yake ɗauke da ciwo ya shiga cikin jikinsa sabida ba a san wanne irin abu bane iska ya taho da shi, domin gano, domin gudun kar matsala ya samu wannan wanda ya samu cutar nan na karaya ko kuma na jin ciwo. A kan sa mutum a cikin ambulance idan za'a je da shi ko kuma idan ba'a sami daman tafiya da shi akan lokaci ba, za'a tsaya ne kafin ambulance ɗin ta zo, sannan a sa shi a ambulance a je a kai shi inda za ai mishi maganin wannan cutan da ke damunsa na jin ciwo.